Umukasi utangile asudile matofu asudile ku chibo chibo kyene akyiboyeleko asudile matofu gesi balanga bati bogoya manefugene bakasi bandi bali ibutangisi batu bandi bali inyuma iwewe inyuma iwewe iliyo zinzu zegorofa zileyele mungaji batu bene basangale

Abinyayi bali bane.. abinyayi bali batano balinga abali kulwana, mudwena ali agati wawe awambile gumupila mubigele, umulala alikukwesa uwashe ningubo yewe yesi agwatile angaji.

Inzuyi bagulisilamo zigali zindala bazita hasi babusilamo zigali bagulisilamo ni zibaketi bagulisilamo ni bye bisimula zingubo ziliwo nazo bazita kulutulo bazigwatisa bifananyi bye bakasi kogesanisa musono gwezingubo zene

mwigulanilo nenga ukubile kyifananyi ikyi akyikubile angakyi ogesele ziwema zesi batu batawo zesi batu bibimba mwigulanilo mwene ibutangisi weligulanilo yene iliwo inzu yagolofa aleyiko kumpi ni isi ligulu lilikubonekela naye iliyo inzu yagolofa ligulu lyabonekele nga lyakosele

imotoka ijesa balambuzi kumotoka kwene bawandikako bati imotoka ijesa balambuzi ilikulugudo, kumukono mulayi kuliko inzu ni bimuli kumukono munyelezi angaji pawo kili kubonekawo da ne kungaji kwenzu ili kwimpi ninzu aliwo bitu bilikuboneka byafanile uti baatu

Kyino kyisinna kye gamayemba, kyosizana kyatoba bakyikungula kekyili mugunda da ni bisina binda bili inyuma wakyo wekyisina kyikulu kyi, ikyatoba kyi.

Umutu ahambile inyeni ahambile mukono munyelezi ajihambile munyanza imile kutulo kwenyanza inyanza ilikubonekana ili kudima umutu iyeye ahambile mukono ahambile inyeni ahambile kawuzi

Umutu uza zinyeni munyanza imile imile kulikongolo lyewe ne likongolo lyene aboyako aboyako chuma kyechidima kyechidima kunzigudo ku ukulitaka aboya kulikongolo lyewe imile kulikongolo lyewe mumezi alimisile mumezi

Muno mukiisaali, mukiisaali aaa zingingi zilimo ni gamezi gabitila idani gali inyumako nabi gali inyumako nabi kegaliko kumpi isi zinyingi zili nenga mukisaali, nabonemo ni bu..